Pape Mbaye waaw waaw
fii fan nga dëkk fii
Elimane Nganda
<hesitation> lan moo tax ngay utilisé <noise> neefere yeeg yii pour lan la
neefere yi pour gàncax gi quoi ci la ñu koy def pour mu gën a baax quoi day màggal gàncax gi <noise>
da koy màggal
waaw da koy màggal waaw
depuis kañ nga ko commencé utilisé
kii kay <hesitation> bon danoo fekkoon sunu maam yi nekk ci <noise> di ko def ci tool yi <noise> ñu gis ne loolu baax na <noise> ñu continué ci loolu ba tey quoi <noise> ñu koy def ñun it <noise>
ok <noise>
waaw
donc fii nii lan ak lan moo fi nekk gis naa fi ay éléments yu bëri <noise>
am na ay <hesitation> <noise> ay xar béy am na ci quoi ak nag yi quoi
fii dafa mel ne gis naa fi ay xollitu

<noise> pour tool bi du am ñax quoi <noise> ni mu war a amee énax <noise> looloo tax <noise> ko ciy defaale <noise> noonu quoi
<noise> donc lii nii yëpp da ngeen kaa jënd <noise> wala da ngeen <noise> *
non non <noise> lii sunu sunu mala yi <noise> énoo ko ñoo ko def ñoo ko neefere nii ñu koy yóbbu ci tool yi <noise> quoi waaw <noise>
<noise> ndax xam nga semence certifiée <noise>
non non non <noise> loolu de xamuma ko
<noise> yow ban jiwu ngeen di utilisé <noise>
ban jiwu <noise> da ñuy béy suuna da ñuy béy gerte <noise> mboq <noise> saaño <noise> ñebe tout tout le <hesitation> tout le kii daal da ñu koy béy quoi waaw da ñuy béy lépp waaw lépp lu nit di béy daal muy <hesitation> ci wàllu nawet bi quoi <noise> da ñu koy béy <noise>
kon nag <noise> yii nii nga jël <noise> mooy neefere yi am na solo <noise> lool
waaw <noise> am na solo ci bépp gàncax <noise> gàncax gi lépp <noise> soo ko defee <noise> da ngay gis njëriñ li quoi <noise> ni dina ko màggal <noise> dina ko baaxal <noise> moo tax ñu koy